Pèeri daala.

Nyaari xelé jigeen ak benn xalé bu góor mu nekk ci ecol bi di jang.

garab bi ak ay xowam buy waajatontoor.

Saali négg bu am aytogu saal.

Tanki moto ak ay ñax.

ab neeg bu nekk ci àll bi nga xamantene dañ ko def ay bind bind te garab yu buri warko

Jekeer ak jabar, yu sol ab yirey rafet te wante.

Naari peerat dalla yi nga xamante ne, den ko defar ak cosaan.

Ay masiñ yinu jëfandeko ci boole siment ak ay xeer ngir tabax.

I nit yu tok si baa.

booli jare ak sow wàndak ay kuddu té nit nyi disilekk

ngaaricolor bend bu xonku ak bend bu weex